Ero tani qasse hayssan bolla xeelashe dizay aaze gizayssa gidiko issi gita keeththa garssan nu dere gaamo cima aawati maata be kushen oykidinne eta lanqera qasse ammano aawati dizayssa be7ashe days.

Eroo tani ha'i haysa bolla beyashe diza miishi azee gikon asati tama eethidinne maca asati shaasha shakidi dizaysa beyays. Ha shaasha shayiza asata acharaka punishenne miyera eqi diza asa beyays.

Ero hassi hayssa bollappe beyashe dizay aze gikko gitta aaho dembba gadde iza bolla guuthth maataati cililla maattati dizayssa bolla guuthth nayti marara durqa kushshen oyqidinne nuu dere gamo dere dunguza mayidiuuttidi dizayssa hayssappe beyashe days

Ero tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi giita aaho dembba gade beyashe deays ha dembba gadeza bollaka darro asati gadeza bookkishenne puute tokkishe dizaysa beashe deaysi.

Tani hayssa bolla be ashe deizay aaze geekko issi lo7iza gade bolla keexettidi shuchchara keexxettidinne maatara kamettida keeththa be ashe deays ha keeththa sinthara qasse nu dere gaammo dunguza may7ida isti macasaya eqqada dizayssa be7ashe de'ays.

ta hayssa bolla qasseka xeelo bolla dizay aaze geekko isti shuchchara lo7idi kexxetida keeththa beya she de ays ha keeththaza mataraka qase lo7iza ogey shuchchara kawosettidayssa beya she deays qasseka iza ha ogeza matara qasseka toketi diza guutha maatati dico bolla dizayssaka xeellashe de7ays

tani hayssa bolla be'ashe woykko xeellashe dizay aazey giekko nu dere gaamo asata dunguza qoobe qoobbidayssanne guutha fooxata qoodhera yeggida daro donza asata xeellashe de'ays ha donza asatappe issi aaway qasse xurumba pugo bolla dizayssa be ashe de'ays

ero tani qasse ha'i hayssa bollafe xeellashe dizay aaze geekko darro macati bana ta idimmidi dizayssa beyashe deyays ha idimmidi dizaa macasatoppe issi maca siya qasse hakkime sintha bada bena kittibate katabisashe dizayssa xeellishe de'os

Ero qasse tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi qorqoro keeththa sinthan darro asati macatinne attumati donza asati eqqidinne issi bolla hasayishenne qofa laametishe dizayssa xeellashe deays.

Hayssa bolla qasse tani xeella she dizay aazey geekko asati shiiqidi eqqidi dizayssa xeella she de'ays a shiiqidi eqqidi deiza asati gaammo dunguza maydaynne qaseyssi attumadey ha matattidinne ha gammo dunguza shurabe may'di eqqidizayssa be ashe deays

Tani hayssa bollafe be'ashe de izay'azeygeekko asati katha ekonne katha ekkishe qasseka nu dere gammo dunguza ba qoodhe bolla shahooxa qachidinne ha asatikka daro asati quma ekkizaynne immizayssa ha misilezappe beyanas dandayadis.

ero qasseka tani hayssa bolla beyashe deizay aaze geekko wogga shuchchara lo7idi keexettida keeththa beyashe deays ha keeththada sinthaneka qasse shuchchara licettida lo7iza oge bolla darro asati eqqidi dizayssanne nu dere gaammu dunguta mayida asataka hayssa bolla beyashe deays

Ero tani qas ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikku gitta keeththe lo'iza fooqe keeththe dizayssa beyashedi hayssa fooqeza mataraka gitta lo'iza kaame oge dizayssanne afooqeza matarakka gitta gita mithati dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis.

ero qasse tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko gittadenba oge gade bolla asati eqqidi dizayssanne uttidi dizayssa xeellashe deays ha uttidi deiza asata guye baggarakka gittatidi beettiza mithataka xeellashe deays

Eroo qasseka tani hayssa bollafe beya sheedeyizay aaze geekko istilo iza maalara uttida donza addeta beya sheyeyde ays ha donza addetikka issi aaway qasseka ba ayfa bolla manaxire woththidinne na'atikka nu derey gaammo dunguza guutha pooxa be qoodhera duge yeggidi dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis.

eroo qasse tani hayssa bollay xeellashe deizay aazee giikko issi lo7iza keeththa garsan daro donza asati maarara uttidinne issi ba qofa xeellishe dizayssa beyashe deays ha asata garsaneka kare dereppe yida issi donza addeka xeellashe deays

Ero taniqas hayssa bolla xeellashe deizay aaze giikko gitta aho oge bolla daruro asati kushe bolla nu dere itophiya bayndira oyqqiday maata oyqqiday waraqeeta oyqqiday daruro asati ogeza bolla hamettishe dizayssa be ashe deays.

Eroo qassi thani hayssa bolla be7ashee de7izay aazee giikko wogga aaho keeththey lo7idi koronththethaara lo7idi de7iza keeththaa gerssan laa darro asatho maarara utheththa bolli dizayssanne ba qofaa xeelo bolla dizayssa hayssa bolla be7ades.

Ero tani ha7i qas hayssaa bolla xeellashe dizay aaze giikko iza oyde bolla gitta keetha giddon lo7iza oyde bolla maara naagissiza asati utti dizayssanne ha maara naagisiza asatappe issi macasiya maykera haasa7ashe dizayssa beyashe de7ays.

hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze gikko gitta7aaho keeththa garsan asati nu gammo dunguza mayda na7o macatinne issi donzadeynne qasse issi woyto ekkiza macasiya woyto eko bolla dizayssa xeellashe de'aysi

tani hayssa bolla be7ashe de7izay aaze giikko nu derey gammo cima aawati gammo dunguza may7idinne gammo dunguza qoobekka wottidi xambarota oyqqidinne eetappe qasse issi aaway mayke oyqqidi haasayishe dizayssa be7ashe de7ays.

tani hayssa bolla xeella she de izay aazey giikko keeththe lo7iza keeththe shuchchara keexxettidi mastotera lo7idi de7iza keeththa giddon oyde bolla asati maarara uttidinne ba qofa be qoppiza qofa xeelo bolla dizayssa hayssa bolla xeella she deays

erooqas tani ha7i hayssa bollafe xeellashe dizay aaze geekko issi missa garsan asati sittara uttidi maarara uttidi dizayssa beyashe deays ha uttidi deiza asata giddonka ammano aawati ba xambaro oyqqidinne guoga aawati utti dizayssa xeellashe deays

ero qastani ha7i hayssa bolla xeelo bolla dizay aaze geekko zina7u donza attuma addeti lo7iza oyde bolla uttidinne lo7iza xarapphe bolla ba sinthan dabtareta woththidi ha tiri ooththidi xeelo bolla dizayssa be7ashe de7ays

Hayssa bolla qassi thani xeellashee dizay aazee giikko githa gade dembaa bolla keexeththida maatha keeththaa be7ashee de7ays;ha mehetha keeththaza guyye baggaara qassikka uuththathi githaththidi beeththizayssa xeellashee de7ays.

Eroo thani hayssa bolla xeellashee dizay aazee gikkokorinththera nuus ha7i iza bolla thukke shaa7ana giigizaysse bola asathi tukke sh7ishe dizayssa nne shha7iza asa sinththara jabanathinne hessa hessa mala disththethiaykko ooththiid dizayssa xeellashee de7ays.

Eroo thani ha7i hayssa bollan be7aashee diizay aazee giikko issi giththa haaththee aaho haaththee giddon asathi haaththaa bollaara hameththiza jalbba giddon uththizi dizayssa be7ashee de7aays; ha uththizi de7iza asatha qasseka issi addee phootho denththishe dizayssa be7ishee de7oos.

ero tani qase hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi gitta gitta mithatanne kuutha buro diccishe diza mithata beyashe deays gitta wora beyashe deays ha mitha ha woray qas asa naatassinne medosatas daro go7a immees

Tani xeellashe deizay aazee geekko issi aawaranne aayira qasseka guutha naati nam'atara dizayssa beashe deays ha asatikka may'idi deiza mayoy issi mala malizayssa amaydi eqqidi oge duunan dizayssa tani xeellashe deays.

tani hayssa bolla xeella sheede izay aaze geekko gitta aho denba gade bolla darro asati gaammo woga huphe bolla qachizayssa qachidinne xambaro oyqqidi darro asati gaammo dunguza maydi dizayssa hayssa bollafe beya shede-ayees

tani hayssa bolla be ashe deizay aaze geekko nu dere gaammo heeratan keexettiza keethte maata keethte lo7idi maarara keexetti dizayssa be ashe deays ha keeththaza matarakka qasseka keelay keelettidi dizayssa be ashe deays

Ero qasse tani hayssa bollayi xeellashe dizay aaze geekko issi gitta mithati dizayssanne gitta wora garsara guutha oge bollara asati hamettishe dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadees

ero tani qas ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aazegeekko gitta gitta mithatanne buro diccishe dize guutha mithati cililata be ashe deays ha cilila mithata garserakka guutha ogey dawus ha ogeza giddoraka daro asati hemettishe dizayssa be ashe deays

eroo qasse tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi macasiya kallo kushen oyqqadanne gaammo dunguza ba hashe bollara duge boththada be kushe micada eqqada dizayssanne izi guyera qasse kalo7iza maatatinne mitati dizayssa cilili beettizayssa xeellashe de7ays

ero tani ha7i beashe deizay aaze geekko darro asati uttidi deizayssanne donza asatinne qeeri nayti utti dizayssa xeellashe deays ha uttidaytas qasseka issi aayya donzaaaya safayete giddon quma oyqada ha qumaza asatas gishashe dizayssa tani xeellashe deays

tani ha7i hayssa bolla qasseka xeellashe dizay aaze giikko issi suupe beyashe days ha suuqeza giddon mesoobeta safetata issi macasiya bayzashe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

tani hayssa bollafe qasseka beyashe deizay aazey geekko asati hissi keessa garsan maarara oyde bolla uttidinne safetara woykko masobera asata sintsan aadhdhida quma maanasin shiiqidi uttidizayssa hayssa bollafe beyashe deayes

tani hayssa bollafe qasseka xeellashe de'izay aaze giikko si7oge doona bolla daro asati bayizonne shamo bolla dizayssa be ashe deays habayziza asatikka kaaroteta timatimeta shunkurteta hessahessa malata ba yizo bolla dizayssa be ashe deays

ero tani qas ha7i hayssa bolla woykko xeellashe woykko be7ashe dizay aaze geekko issi qorqoro keeththa giddofe asati keeishe dizayssanne akeyiza asatikka gammo dunguza maydinne huphe bolla qoobe woththidi dizayssataka ha keeththa sintharakana7u dunsa eqqi dizayssaka xeellashe de7ays

Hayssa bolla qasseka tani xeellashe dizay aaze geekko gitta abba haaththa bolla qaxati markabey giddon haaththaza bollara pinnishe dizayssanne shiiqidi darii dizayssa be ashe de'ays ha markabeza bollaka shiiqide asatappe histiyadey eqqidi deizayssa be ashe deays.

Tani hayssa bolla be'ashe de'izay aaze giikko giitta gitta mitha garsan daro attuma doniza addeti eqqidinne issaara qasseka heni baggara issi bolla xeellishenne haasayishe diza issa tani hayssa bollappe beyanas dandayis.

Eroo qasse tani ay hayssa bolla xeellashe dizay aaze geikko gitta aaho denba gade xeellashe deyays ha gadeza bollara kalo'iza maatati diccishe dizayssanne iza guyera qasse lo'iza gita mithata beyashe deays ha gadeza bollaka darro asati eqqidi dizayssanne gammo dunguza mayida asata beyashe deays.

Tani xeellashe deizayssi aazee geekko issi miizaynne mara xeellashe deays ha miizay bollafe qasse issi sharbe mayda donza macasaya miiziyo maaso bolla dizayssa tani xeellashe deays

Ero qasse tani hayssa bollafe xeellashe deizay aaze geekko issi guutha keeththa garsan darro asati utti deizayssa beya she deays ha utti deiza asata guye baggara asati guutha timatimeta shunkurteta qancishe dizayssanne kaso bolla dizayssa be ishey de'oos.

Eroo qastani hayssa bollafe xeellashe dizay aaze geekko gitta gade giddon issi macasiya maatay boro diccishe diza gade bolla uttada dizayssa xeellashe deays izi mataraka he baggara qasseka gitta zumatanne ha zumata bollaka guutha guutha misafi dizayssaka xeellashe deays.

Ero ha'i Tani haysa nolla xeelashe dizay aze giko woga aho ayfes lo'iza keetha beyashe de'ays Ha ketha gidonika asati narara eqidi dizaysataka xeelashe de'ays

ero qassetani hayssa bolla beyashe deizay aaze geekko nuus telefizshine bolla aadhdhiza issi qofa ha qofaza bessanas woykko qoncisanas issi attuma addey haasayo bolla dizayssanne miicishe ha qofaza haasayishe dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayidos

Tani hayssa bolla i xeellashe dizay aaze geekko woggadenba gade bolla daro asati issi bolla shiiqidinne ba gajdon aadhdhi aadhdhidi qasseka kaameti dizayssa giddon asati ufayettishinne daro asati eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades.

Hayssa bolla qassi thani xeellashee dizay aazee giikko issi guuththa qeeri kaththamaa giddon qorqqoro keeththathi dizayssanne koronththo shubathinne koronththe miththathi eqqidi dizayssanne haa keeththaza mathaara dirssathi dizayssa be7ashee de7ays.

ero tani a7i hayssa bolla beyashe de7izay aaze geekko issi koronte mithi eqqidi gitta koronte mith eqqi dizayssanne ha koronteza mitha sinthara qasse na7u donza attuma addeti gade bookko bollanne lo7aatho bolla dizayssa xeellashe de7ays

Hayssa bolla qassi thani xeellashe dizay aazee giikko giththa aaho keeththee giddon woykko oosaa keeththaa garssan daro asathi ba ooso ooththishee dizayssanne banththa sinththan wareqatheta komppitheretha woththidi ooso bolla dizayssa hayssa bollpe xeellanas danddayades.

Ero tani hayisa bolla xelashe dizays aze giiko kame oge be'ashe dayis ha kameza oge bollaka asati daridi hametishenee u'ne'etidi hamutishe dizayisa be'ashe de'ays

eroqastani hayssa bolla i xeelo bolla dizay ahaze geekko silo7iza gita keeththe koronteka lo7idi eexiza keeththa garsan daro kawosanchati ba oosa ooththishe komputereza mixaafo bollaninne xeelo bolla dizayssa xeellashe deays.

ero qasse tani hayssa bollafe xeellashe deizay aaze geekko gitta aaho keeththa giddon oydetikka maarara uttidayssa giddon asati maarara uttidi dizayssanne hessafe issi addey qasteka gitattidinne komputer kushen oyqqidi ooththishe dizayssa xeellashe deays

eroo qas tani ha7i hayssa bolla xeellashey dizay aaze geekko issi lo7iza keeththa giddon maatatikka qolettidinne oydeti maarara uttidinne cu7ay lo7idi cuu7ishe dizayssanne sinetikka lo7idi ginar giigidi dizayssaka hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero qasse tani hayssa bollayi xeellashe dizay aaze geekko issi lo7iza keeththa garsan darro haaththati haylande giddon dizayssanne asati uttidinne dizayssa hamettishe dizayssa ha hayssa bollafe beyanas dandayades.

ero qasse tani hayssa bollafe beyashe de'izay aaze giikko issi macay mayke oyqqidaranne issi doonzaaddey qasse issi naasin woyto immishe dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayi doos

Tani ha7i hayssa bolla xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko isti keeththa sinthan isti macasaya eqqada dizayssa be ashe deays hayqqada de iza macasay guyerakka motore dizayssanne izi huphe balla bollara qasseka arshu saro yiideta giidinne xaafettida xuufey dizayssanne aasa keeththa gidizayssa qoncisizassa be asheka deays.

Ero tani qas ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko gitta aaho keeththay lo7iza oydey maarara diza oyde bolla asati maarara uttidinne issi mala may'o may'di maarara uttidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

ero tani qasse ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko gitta keeththa giddon lo'ida oydeza bolla asati uttidi dizayssa xeellashe deays ha uttidi deiza asatikka isti mala qommo mayo maydi uttidi dizayssaka xeellashe de'ays

ero7o qasse tani ha7i hayssa bollafe xeellashe woykko beyashe dizay aaze giekko issi wora garsan diza buurata asati tama eeththidi tamay xuugishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

eroo qasse kami ay hayssa bolla xeellashe deizay aaze geekko issi shuchchara licettida gadey bollan kaamey oge bollan woga woykko maara naagisiza asati be tamaridayssa bessishe dizayssa xeellashe deays

Ero qas tan haysa bolla xelo bolla dizay aze gikon issi lo'iza ketha garsan korontera lo'iza ketha garsan daro asati eqid dizaysanne issoy isara hasa'ishene Qopa lametishe dizaysa haysa bollappe xelanas danda'adis.

Ero qasi tani hayssa bolla xellashe dizayi azze gikko nu dere tophphiya wanna katama gettetiza addise abbaba katama ha bolla xellashe de'aiysi izankka lo'iza kuwase demmbatinne ogge koronteti woga woga keththata xellashe de'ayissi.

Ha tani xelashe de'izay aze giko shuchara lo'idi kexetida qorqoro keethatane gita gita keethata xelashe de'izaysi ha keethaza sinthatara kametinne daro asati eqi de'izaysia xelashe de'izaysi

Ero tani qasse hai hayssa bolla xallashe diizay aze giko wogga gita pooqe keththay shuchara kexetida keththa beashe daysi ha keththaza matarakka guththa guththa miththati buro diccon diizayssane maatatika iza mattara diccishe dizayssaka loizayssa be'ashshe de'ayssi

Tani xeellashe dizay aze giko woga gita woyiko pooqe keeththa beyashe deyayisi ha poqe ketha sintha bagara qasse loyizaa gita kame oge beyashe deyayisi ha huphezara gita gita mithati dizayisa beyashe dayisi.

Ero ta qssi hayisa bolla xelashe di'izay aze gikko woga woga mangiste keththata shuchchara kexxetidaget xelashe de'ayiis. Qassikka ha baggara lo'iza ciilila matta dembba gadde de'ashe be'ashe de'ayiis.

Ero tani hayissa bolla xellashe dizzayi azze gikko gitta aaho dembba gadde bolla shuchchara kexxetida gitta poqqe keththa be'ashe de'ayiss ha poqqe keththa mattaraka qase gitta gitta miththati guththabara bettishe dizayissa xellashe de'ayis.

Error qase hayissa bolla xeelashshe dizayi azee gikko marara eqqida mara nagissiza asati nuu dere tophphiya banidira pude kesse bolla dizayissa be'ashshe dayis.ha kessiza ade matara nam''u atuma adeti mara nagisizayitt baa hashshe bollara Ethiopia banidira wothiddi eqqi dizayissa be'ashshe dayis.

hayssa bolla qasse tani xeella she dizay aaze geekko shuchchara keexeto bolla ginbeto bolla diza keeththa beya she de7ays ha keeththay qasseka mitha keeththafe weykko maata keeththafe shuchchara keexetozi minotethara qasseka aadhdhees

ero qasse tani ai hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko wogga shuchchara keexxettida keeththata beyashe de ays ha keeththata sintharaka kame oge beyashe deays ha kame ogeza bollaka darro kameti heenne ha ha mettishe dizayssaka xeellashe deays

eroo qasse tani hayssa bollafe beyashe de'izay aaze geekko issi shuchchara keexettida lo'iza keeththey lo'iza qalamara gorfettida lo'iza korontey oydeti lo'iza ciishshay xarapheza bolla uttidi dizayssa hayssa bollafe be'anas dandayades

eroo qastani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko wogga shuchchara keexettida keeththe woggafuuqe keeththata beyashe deays ha keeththataka qa lo7iza dissara dintetti dizayssanne ha dissaza matara qasse kaame ogekka beyashe deays

ero7o qastani hayssa bollay xeellashe dizay aaze geekko wogga gita gita keeththata beya she diyaysa keeththata mataraka ogutha maatay pude dico bolla dizayssanne kaamey ogeti lo7idi oosetti dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero qasse tani ha'i hayssa bolla xeellashe deizay aaze giikko gitta shuchchara keexettida pooqe wogga pooqe beyashe deays ha fooqeza bollarakka nu derey tophiya bayndiray henira hanera duge woidi deizayssa beashe deays.

Eroo qasse nu hayssa bolla ha,i xeellishe dizay aaze geekko giitta wogga kame oge xeelishe de,oos ha kame ogeza bollakka lo,iza kameti hemettishenne na,u toora togetiza motoreti hemettishe dizayssaka xeellishe de,oos.

Ero qasse tani hayssa bollayi xeella shee dizay aazeegeekko gitta7aho keeththa garsan darro asati shiiqidi uttidinne ba qofa be qofida qofa xeello bollanne tamaro bolla dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

tani haysta bolla qasse xeellashe dizay aaze geekko gitta katama beyashe deays ha katamaza giddonka lo7iza shuuchchara kexettida gitta pooqe keeththa beyashe deays ha keeththaza matarakka lo7iza kame ogekka dees ha kaameza ha kaame ogeza bollaka kamey hamettishenne asatikka elanqera hamettishe dizayssa xeellashe deays

Ero qasseka tani hayssa bollappe be7ashe dizayssi aaze giikko issi aakime keetha giddon kare dereppe yida haakimeynne qasse nu dere haakimey bootha mayo mayidi eqqidi dizayssa ne7ashe days.

Ero tani qasekka hayssa bolla xellishe dizayssa azee gikko issi dinza addey be kushe giddoppe suuththa asa natta shemppua ashshanaw ba suuththa asatas imishshe didayssanne qasekka iza mattara suuththa ekishe dizayssi addekko xellashe de'ays

Ero qase tani hayssa bolla xellishe dizayssa azee gikko issi gita keththe matara daro asati lo'ishe diiza ooge bollara hamettishe dizayssanne kare dereppe yoda asata bayashe dayssi ha kare dereppe yida asatti gaammo dunguza mayidinne hemettishe dizayssa xellashe de'ayssii

Ero tani qasse hayssa bolla xeellashe dizay aaze giza gidikko daro donza asati eqqidi dizaysa be'ashe de'ays. Ha donzata giddon qassekka kare dereppe yida asati issoy qasse nu dere asara woyto laametishe dizaysa tani xeellashe de'ayssi.

ero tani qasse ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko na7u hakimeti eqqidi dizayssa beya she deays istina macako istinoy attumakko eqqidi dizayssa beyashe deays eta guyerakka qasse akamiza maa shine eqqidi dizayssaka xeellashe deays

Tani hayssa bolla xeellashe de'izay aaze giikko issi keeththe shuchchara keexettida keeththa woykko hakime keeththa arsay dizayssa hakime akamiza maashinetikka maarara dishe dizayssa hayssa bolla xeellashe de'ays.

ero tani qassa7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi denba gade be ashe de7ays ha gadezikka goyettonta gadekko ha goyettonta gadeza giddorakka guye baggara mithatikka deettes asati ha goyettonta gadeza bolla bookkidinne puute tokkanaas giigattishe dizayssa be ashe deays

Tani hayssa bolla qasse ha'i xeellashe dizay aazee giikko, issi hakime keeththa be'ashe de'ays. Ha hakime keeththatikka geydinne lo'idi ha arsaza bollaka hakime iza bolla akamettiza arsa bolla akamettiza asati ichchidi maarara diza issa xeellashe de'ays.

tani hayssa bolla beyashe deizay aaze geekko issi dhaleti bayzettishe diza suuqe beyashe deays ha suuqeza garsan qasse issi macasaya waraqe ta bolla xaafadanne issi attumas immashe dizayssanne attumanay ekkishe dizayssa beashe deays

eroo qas tani hayssa bolla ha'i xeellashe dizay aaze giikko issi dhaleti ba yetettiza suuqe garsan akimeti ba booththa mayo maydi eqqidi dizayssanne simacaranne na7u attumatara iqqidi dizayssa miicishe dizayssa beyashe de'ays

Ero tani hayssa bolla i xeellashe deizay aazey giikko issi hakime keeththa garsan daruro hakimeti issinaaaza hakime arsa bolla keessi wostidinne akamo bolla dizayssanne issharati qas eqqidi xeellishe dizayssa be ashe de'ayta.

ero qasseka tani hayssa bollafe beyashe deizay aaze giekko silo7iza keeththa garsan daro asati uttide iza asatinne hemettishe deiza asata haysta bollafe beyanas dandayades ha uttida asateka manaxire woththidayti lo7iza shaamizeta may7ida macatikka de7oosona

issi lo7iza keeththa giddon na7u hakimeti eqqidi dizayssa beyashe deaysha eqqidi deiza hakimeta achchara qasseka izara hakamiza eqay lo7iza eqay eqqidi etamata dizayssa tani xeellashe deays

ero qastane ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko daro kaameti eqqididizayssa beyashe dyays ha kaameyka hara kaameta mala gidenna asanati saketikko elesidi gaththanas maaddiza kaametappe issinozakko.

ero qase tani hayssa bollafe ay xeellanas dandayidayi aze giikko lo7iza keeththa mata shuchchara kexutida keeththa mata darro asati laxa naa ma yidinne eqqidi donzatinne attumatinne maccati eqqidi dizayssa beashe de7ays

Eroo qasseka tani hayssa bollafe beyashe deizay aaze giikko issi lo7iza keeththa woykko hakima keeththey gassa giddo nao hakimeti macanne issi addey eqqi dizayssa hakimeta be ashe deayssa hakimeta guyerekka hakime izara akamiza maashshinetazakka beyashe deays.

Ero tani qasse ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko issi keeththa matara eeta guyera gita gita mithati diza issa matan asati eta sinthan eqqidinne ha tishshi ooththidi xeellishe diza issa be'ashe days.

Ero tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko asati eqqidinne issinaya qasse huuna kushen oyqqada dizayssanne heedzdzu asati qeeri nayta kushen idimmidinne issi macasiya qasse kushen ciishshaka oyqqada dizayssa xeellishe de7oos.

tani hayssa bolla qasseka xeellashe dizay aaze geekko hakimeti guuthanayta idimmidi eqqidayssata xeellashe deays ha idimmidi eqqida hakimeta matarakka issi macasaynne issi attuma nay issi mala shurabe may7idaytikka dizayssa xeellashe deays

Ero tani qase haysa bolla be'ashe dizayis aze giiko issi gitta oge duna bolla huphe daziza huphe ketha qonicisiza misiley dizaysa haysa bolla be'anas danida'azis

Tano xeelashe de'izay aaze giikon issi oge mata bollan asati huphe keetha malatizaysa woyko qoncisizaiisha nayyi oge bolla misilera qoncisi wothidaysa beyashe de'ays.

Erro hayi ta hayisa bolla xelashe dizayi aze giko wogga shuchara kexetidda wogga wogga shuchatara kexetida poqeta beyashe deyayisi ha poqeta sinitha baggara qasse kame ogeyi asifaliteyi giggidi dizayisa xelashe deyayisi

Ero tani ha'i hayssa bolla xellashe dizay azee gikko issi timihirte keththa sinththara asati eqqidi dizaysa toobetishenne issa issuwara qoopa lametishe eeqiddi dizayssa hayssa bollappe xellashe

Ero Tani ha'i haysa bola xelashe dizay aze giko mata ketha gathan asati eqidine quruxane haysa haysa malata eqidi xelo bola dizaysane hasaya bola dizaysa haysa bola Tani xelanas dandayadis

ero qastani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko shuchchara keexettida wogga keeththa be ashe deays a keeththaza sintharaka asati dari eqqidinne dizayssanne issi qofa xeellishe dizayssa be ashe deays

ero qasi ha7i hayssa bollafe xeellashe dizay aaze geekko issi shuchchara katettida keeththa beyashe deays ha keeththaza mataraka daro kameti eqqidinne asatikka eqqidin dizayssanne kushe baqqishenne xeelo bolla dizayssaka beyashe deays

ero qastani hay hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko wogga aaho denba gade bolla daro asati gade goyiza miisha oyqqidi utti deizayssinne eqqi deizayssata hayssa bollafe xeellanas dandayades

eroo qasseka tani hayssa bolla ha7i beyashe deizay aazee giiho gitta aaho kaamey ogey beyashe deays ta kaamey oge matara qasseka lo7iza gitta pooqeta beyashe deays hafooqeza garsara qasseka korontera lo7iza suuqetaka beyashe deayssa ogeza mataraka qasse asati daro asati himettishe dizayssa be7ashe deays

ero qasse tani hayssa bolla xeellashe de7izay aaze giikko issi wogga timirte keeththa be ashe deays ha timirte keeththa dirsaza bollarakka qasse xaafeti dizay aaze giikko haa yiite ha yiidinne era ekkite giza xuufey hayssa bolla be ashe deays

Ero qasse tani hayssa bolla i xeellashe dizay aazegeekko gitta gade giddon asati keela keelonne goshshata goyo bolla dizayssanne asati qasse ha keelaza lo7athishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadees.

Hayssa bolla qasse tani xeella shi dizay aaze geekko daro asati shiiqidi yuussa bolla dizayssa beyashe deays ha7i hizasataska qeeri nayti lo7iza ciisha immishe dizayssa boncho bolla dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

tani qasseka hayssa bolla xeellashe de7izay aaze giikko gitta shuchchara keexettida pooqe keeththata be7ashe de7ays ha pooqe keeththata matara qasse shuchchara licettida kaamey oge be7ashe de7ays ha kaamey oge bollaka attuma nayti hemettishenne eqqidi de7izayssa be7ashe de7ays.

ta hayssa bolla xeella she de izay aaze geekko wogga aho gita gadey goyetti diza gade giddon darro asati eqqidi dizayssanne issi bolla haasayonne qofa laameto bolla dishe dizayssa haasa bolla beya she de7ays

Taaha sa bolla xeella she deizay aaze giikko issi kaame oge bolla daro donza asati eqqidi dizayssa be ashe deays ha eqqidi deiza asata guyera qasseka kaameti dizayssa tani be ashe deays

Hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze geekko issi boraywoykko miizi shuketikko ba izettiza asho keeththa beyashe deays ha asho keeththa gaaththanka daro asati ba yizo bollanne shamo bolla dizayssa xeellishe de'oos qasse keeththazafe kare baggara asati eqqidi dizayssaka xeellishe de'oos.

Hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze geekko xatisi ogey matan maarara eqqidinne kushe baqqishe asata yizayssa eho bolla dizayssa kushe baqqidi ekkishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

hayssa bolla qasse tani xeella shi dizay aaze geekko si oge bolla qasseka huphe keeththa nuus qoncisiza misiley oge duuna bolla eqqidi dizayssa ha misile be ishe de7oos.

Ero ha' tani hayssani xeellashe de'izayssi azee gikko issi lo'iza pirdda keeththan issi maccaynne issi atuma nay de'izayssa xeellashe dayis.ha keeththaza giddon kaseka lo'iza waraqata maccasiya nababuwus.

eroo qas tani hayssafe be'ashe woykko xeellashe de'izay aaze giikko issi lo'iza keeththa garsan issi attuma na'ay ba sinthan labtoppe woththidinne ha labtoppezappe xeelonne xam'o bolla dizayssa hayssafe beyanas dandayadis

hayssa bolla qasse tani xeellashe deizay aaze giikko issika mey oge bolla maara naagistiza asati be tamarida timirte ogeza bolla besxishenne hamettishe dizayssa be ishe di7oos ha asata matarakka qasseka eeta xeellishe deiza daro asataka be7ashe deays

Tani hayssa bolla ha'i xeellashe woykko be ashe dizay aaze giikko gitta'aho lo'iza keeththa giddon na'u donza addeti maarara uttidi dizaysta xeellashe deays aw utti deiza asati ba sinthan waraqeka woththidinne issoyissara haasayishenne xaafishe dizayssa be ashe deays.

Ero tan haysa bollappe be'ashe dizay aze gikko issi kame oge bollappe hen bagara motoretinne Kameti qase ha kameza achera qasekka asati ita burata shishidinne ha kame bolla qolishe dizaysa be'ashe de'aysi

Eroo qassi thani hayssa bollape be7ashee de7izay aazee giikko issi keeththe matha woykko oge doona giddon yegeththida iithaa miishshatha buuratha iithatha asathazi issi bolla gididinne maarara haa buuraha shiishshishe dizayssa hayssa bollape be7anas danddayades.

ta hayssa bolla qasseka xeellashe dizay aazee giikko shuuchchara liccettida kaamey ooge beyashe de'ays ha kaame oogeza bollaka daro maatay qolletti dizayssanne ha maataza asati madabara gaaththan aaththishe dizayssanne ha aaththidayssaza kaame bolla qolishe dizayssa xeellashe de'ays

Ero qasse tani hayssa bollay xeellashe dizay aaze giikko wogga kamey oge beyashe deyays ha kamey ogeza bolla ka asati qolettida iita buureta shiishoninne pito bolla dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

tani qasseka hayssa bolla xeella she de7izay aaze geekko gitta lo7iza kame oge bea she de ays ha kame ogeza bollaka darro kaameti imettishe dizayssa beya she deays ha kameta guyeraka lo7iza gitta keeththataka shuchchara kixetidayssa xeellashe deayys

ero qastani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko gitta kame oge beyashe deays hakame ogeza matarakka qolettida iita buureta maatataka asati fittishenne lo7athishe shiishshishe dizayssa xeellashe deayes

eroo qas tani ha7i hayssa bolla xeellashe woykko beyashe dizay aaze geekko issi kaami oge woykko aspalte bolla qolettida iita buurata asati peexara fittishe shiishshishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero qasse tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giekko kaame oge bolla qolettida iita buureta asati shiishoninne issi bolla shiishshidinne kaame bolla qolidi ekki efizayssa hayssa bolla xeellashe de'ayes.

ero qastani hayssa bollayi xeella she dizay aaze geekko giitta wogga kaame oge beyashe de7ays ha kaame ogeza bolla kaqolettida iita maatata asati densidinne kaame bolla aathtidi qolo bolla dizayssa xeellashe de7ays

ero qasse tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay haazegiikqo issi keeththe matan qolettida iita boncotanne iita mithata asati shiishoninne madara bara giddon aaththidi ekkidi bishe dizayssa xeellashe de7ays

Ero tani hayssa bolla qas xeella she deizay aazee geekko issi kaamey ogeya bollan asati eqqidi dizayssa beya she days issi kaameyka eqqidi dizayssa beya she days ha kaamey qasse achchara issi ha baggara issi donzayndeya iita mishata ha kaame ogaza bollafe shiishshadanne kaamezi qasseka iza shiishshoyssa ekkidi bishe dizayssa be ishe de'oos.

Ero tani hayssa bolla qasse beyashe deizay aazegiekko oge doona bollan daro asati maara naagissiza asatikka daro asati iita miishata buurata iitata shiisho bollaninne issi bolla denso bolla dizayssa tani hayssa bollafe xeellashe deays.

Eroo tani hayissa bollappe xellaashshe woyikko be'ashshe dizayi azee gikko macaa nayiti daro maca asati marara uttidinne issi mala qoppe uhhe bolla woththidayitti be'ashshe deyis .haa qoppe woththida asatikka kushshe kesishshenne zaro yotanas kushshe deniththo bolla deniththo dizayissa xeelashshe de'ayiss.

Ta hayssa bollafe be ashe deizay aazeygeekko issilo7iza booththa shurabe woykko shaamize may7ida macanaya ha7i nuus qasse kawoy ooraxi sidi ehida ha matawuqia woykko nuna nunatetha qoncisiza miisha bessashe dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis.

Tani xeellashe deizay aaze giikko issi lo7iza keeththe giddon koronteradaaro lo7iza keeththa garsan na7u macanaytinne issi attuma addey dizayssa beyashe deays haytikka issi ooso keeththan marara uttidinne issoy sara xeeletishenne haasayishe deizayssa beyashe deays.

Ero qaseka Tani haysa bollappe beyashe de'izay aze gikko gotta aho demba gade pude kuwasey pizza bolla ka'etiza demba gade cilila maatay dizaysa nayti kuwasa kasa bolla dizaysa haysappe beyana danda'adis

Haysa bolla qase tani xelashe dizaysi aaze giikon , issi Mitha garsan utidinne ba qopa xeelo bolla dizaysa xeelashe de'aysi ha asatika gaamo dunguza shurabe mayidaysanne adhi adhid gaamo dunguza qobe wothida asataka xeelashe de'aysi

Ero qase tani hayssafe be'ashe de'izay aaze giiko issi demba gaden gade bolla daro asati oyde maarara uttidinne muusanne uyonne hassa'onne ba qofa xeelo bolla dizayssa ha misilezappe be'anas dandayadis

Ero tani ha'i haysa bolla xellashe dizaya aze gikko issi lo'iza kethan garsan kare dere asati oydeza bolla marara uttidine ba qofaso xelishenne tamarishe beyish dizaysa xelashe de'aysi

Ero tani ha7i hayssa bolla be7ashe de7izay aaze giikko gitta haaththa matan darro asati eqqidinne hameto bollaninne xeelo bolla dizayssa be7ashe de7ays .Ha asata hani baggara issi donza aaway lo7iza may7o mayday eqqi dizayssanne iza sinthara qasseka mayqe oyqqi dizayssa be7ashe de7ays.

tani qasseka haysta bolla xeellashe deizay aaze giekko issi lo7iza keeththa giddon makawo oosa ooththiza asatinne nu dere tophiya kawotaranne kare dereppe yida asatara shiiqidi issi bolla eqqidi dizayssa haysta bollafe xeellashe deays

Ero tani qassa7i hayssa be ishe di izay aaze geekko silo7iza keeththa giddon asati maarara citara citara ba xaraphe sinthan ciishshatalo7iza ciishshataka woththidinne maarara ba qoodhera guutha pooxata yeggidi maarara utti dizayssa xeellashe de7ayes.

tani qasse hayssa bolla xeellashe woykko be ashe dizay aaze geekko issi keeththa giddon asati maarara uttidi dizayssa lo7iza oyde bolla utti dizayssa be ashe deays auttidi deiza guye baggara asati hemettishenne eqqidi dizayssa be ashe deays qasse utti deiza asati gammo dunguza maydinne ba sinthara hayllandara haaththa wotidi qas kadapheza bollaka ciishsha lo7iza ciishshayka deees

ero tani ha7i hayssa bolla qasse xeellashe dizay aaze geekko woggara gitta tidi beettiza nu dereytopphiya bandira beyashe deays habandidaza pude baggarakka ammano asati ba maara may7o may7dinne kallo kushen oyqqidi dizayssataka xeellashe deays

ero tani qasse ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko wogga denba kuwaase denba gade be ashe deays ha denbaza bollakka daro attuma nayti kuwaasa kaasese bolla dizayssa be ashe deays heta xeelliza sataka ganna baggara dizayssaka be ashe deays

Ero tani hayssa bolla qas xeellashe deizay aaze geekko issi gita aaho keeththey lo7iza keeththa garsan asati maarara uttidi dizayssa be ashe deays ha maarara uttida asata qoodhe bolla guutha pooxay ubba asati be qoodhe bollara duge yeggidi dizayssa be ashe de'ays

ero qasse tani hayssa bolla hai xeellashe dizay aaze giikko issi dunkane garsan asati eqqidayssanne lo7iza oyde bolla sintha baggara asati utti dizayssanne gaammo dunguza may7idi uttida wogga wogga asataka xeellashe de7ays

ero qas tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko nu derey tophiya kawoy issi attuma addara oge bollara himettishe issoy isuwara xeelli haasayishenne miicishe bishe dizayssa hayssa bolla xeellanas dandayadis

tani xeellashe deizay aaze geekko lo7idi oosettida aspalte kaame oge xeellashe deays ha kaameza achchera daro asati dizayssaninne asseka izaappe pudera geni baggara gitta gitta shuuchchara koxoteda keeththati dizayssa tani xeellashee deyays

Eroo qasse tani hayssa bolla yi xeellashe dizay aaze giiko wogga gita kame oge beyashe deays ha kaame ogeza bollaka daro kameti eqqidi dizayssanne kameta bollaka asati dizayssa beyashe deays ha kameta sinsaraka qasse hedzdzu maca tikka issi attumay eqqidi dizayssanne kushe bolla qasseka zantila oyqqi dizayssa beyashe deays.

eroo qastani hayssafe be ashe deizay aaze geekko issi lo7iza keeththe korontera lo7idi qalametara lo7idi deiza keeththa garsan daro macanne attuma addeti banatetha qoncisiza woykko mataweqiya ekkishenne be ishe miicishe dizayssa hayssafe be ashe deays

eroo qasse tani hayssa bolla xeella she dizay aazey giekko shuchchara keexettida lo7iza keeththa beya shey deyays ha keeththaza ga qase dirsay dees dirsazappe ha baggara kaameti eqqidi de izayssa beya sheeydeyays ha kameta mataraka asati imetti sheeyi sheydizayssaka xeella she deayees

Ero issi qase shuchara lo'idi keexetida keeththa ha keethaza sinthanikka lo'iza mithati eqizi dizaysanne ha mithatas sinthara qasekka dembba gade gidon daro kaameti maarara eqqidi dizayssa ta hayssa bollappe be'anas danda'adiis issi keehippe loo'zayssine izetta sinththan daro makinatti eqqidi dizayssa besees .

ero tani qassa7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa garsan darro asati uttidi deizayssa beyashe deays ha uttidi deiza asata giddonkka darroti qasse maara naagistizayti ba maara may7o may7di uttidi dizayssaka xeellashe deays

ero qasse tani hayssa bolla xeellashe dizay aaze gikkko gita keeththa giddon daro asati utti dizayssa xeellishee de7osna utti deiza asata giddonka qasse maara naagisizayti be may7o maydi maarara utti dizayssa xeella sheede7ayees

ero tani hayssa bolla qasse be ashe de'izay aaze giikko oge duuna omarsan maara naagisizayssi makinan asati daro makina wolqappe caanonna mala ootissiza maara naagisiza asati daro silketa ahystayssa malatata gaden qolidi xeelo bolla dizayssa be ashe deays

Hayssa bolla qasse tani xeellashe deizay aazey geekko shuchchara licettidi gi gidi deiza kamey oge beyashe deays ha kamey ogeza bolla qasse maara naagisiza asati maarara sitara eqqidi dizayssa xeellashe deyays

hayssa bolla qassetani xeellashe dizay aaze geekko maarara oydeti dizayssa be ashe deays ha oydeta bollaka asati maarara uttidinne ba qofa xeeloninne siyo bolla dizayssa be ashe deays haystatanka qasseka maara naagisiza asatikka uttidi etara dizayssa be ashe deays

Ero tani qas ha7i hayssa bolla xeellashe woykko beyashe dizay aaze geekko maarara oosettida shuchcha liceti oosettida kaame oge bolla maara naagissiza asati maarara sitara eqqiri dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis.

Ero Tani hayisan xellashe dizzaysi aze gikko issi Mitha garsan asati marara uttidaysa be'ishe dos. Ha uttida asata gathan amano awayi de'izaysa woga asati dizaysa tani be'ashe de'aysi

Tani xelashe deyizayi aze gikko issi donizha awayi ayife bolla manaxire wothidayi ambassader mayidayi karabatta qodheni qachidayi garisara shamize mayiddayi donidza adeyi tire wothidi ha xelidayissa tani xelashe deyayisi

ero7o qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze giekko issi wogga keeththa giddon asati oyde bolla maarara uttidinne ba qofa be qopfida qofa xeellishenne tamarishe dizayssa ba kushen waraqetanne iskirfto oyqqidi uttidizayssa xeellashe deays

hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze geekko issilo iza keeththa giddon asati baynta cugan cugan xaraphe sintha bolla shiiqidinne iza matan uttidinne ba qofa sissaninne xeelo bollaninne xaafo bolla dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis

Eroo qas tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi qorqoro keeththa garsan issi guutha tamari nay utti dizayssanne ha utti diza tamari naza sinsara daro donza asati eqqidinne zaaraftare xeellishe dizayssanne iza hasaysishe dizayssa be ashe deays.

ta hayssa bolla be ashe deizay aaze geekko issi gita miissa garsan dirsay dirsettida gaaththan muuzetey qanxettidinne licettidi dizayssa be ashe deays ha licettidi deiza muuzeta sinthara daro donza addeti eqqidi dizayssa xeellashe woykko be ashe deays

ero tani ha7i hayssa bolla qasse xeellashe dizay aaze giikko wogga gita aaho keeththa be ashe days a wogga gita keeththa giddon gita gita asati utti dizayssanne nu derey tophiya kawoykka eeta giddon dizayssa haysta bollafe xeellanas dandayades

hayssa bolla qassetanis beyashe dizay aaze geekko istilo7iza keeththa garsan asati uttidi dizayssata beyashe deays ha utti deiza asatappe qasse issi aaway nu dere itophiya kawokka beyashe deayse ta matarakara asatikka maarara uttidi dizayssa xeellashe deays

Ero qasse tani hayssa bollayi xeellashe dizay aaze geekko getta aaho denba gade bolla donza attuma addeti oyde bolla maarara uttidi diza istana hayssa bollafe xeellanas dandayades.

Ero'o qasseka tani hayssa giddofe wo hayssa bollafe beyashe deiza aaze giikko issi dunkani giddon darro asati uttidaynne eqqidi hemettishe diza asata be ashe deays ha uttidi deiza asati qasseka gaammo dunguza guutha pooxa beqo era duge yeggidaytanne ammano aawata be ashe deays

Ero ha7i tani hayssan xeellashe deizay aaze giikko wogga gita mithata garsen daro donza attuma addeti eqqidaynne uttiday dizayssa tani ha7i hayssa bolla xeellashe deays.

eroo qasse tane ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko gitta aho denba gade beyashe de7ays ha denba gadeza bollaka pooleshite hiixidinne ba shiishshida muruta asati bukkishe dizayssanne abuketizayssa sintharakahisti doonza adey eqqidi dizayssa xeellashe de7ays

Nu dere itiophiya kawo hayssa bollafe beyanas dandayidos ha nu dere itiophiya kawo nu kawoy eqqidinne issi ba qofa haasawo bolla dizayssanne iza sinthara qasseka mayke dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayades.

Hayssa bolla qasse tani xeellashe deizay aaze giikko gitta wogga kamey oge bolla daro asati nu darey itophiya bayndira kushen oyqqiday gaammo dunguza may7day he daro misiletaka kushen oyqqida asati ha kame ogeza bolla he mettishe dizayssa be ashe deays

ero tani h'ia hayssa bolla xeellashede izay aaze giikko issi lo7iza keeththa gassan darro donza asati issi aaway kareppe gelishin darro asati eqqidi kushe baqo bolla izas dizayssa tani xeellashede ays

eroo qas tani hayssan ha7i beyashe dizay aaze geekko keexetidi buro urqara cadetonna keeththa garsan asati daro maca asati uttidinne sine be sinthan woththidi hessa jabanatakka woththidi tukke shaayo bolla dizayssa xeellashe de7ays

Tani hayssa bolla qasse xeellashe dizay aazee geekko issi keeththa giddon asati booththa xaraphe sinthan ba sinthan haaththa woththidinne maarara uttidinne qofa laamettishenne haasayishe dizayssa xeellashe de'ays.

Ero tani qasse ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa giddon asati maarara uttidi dizayssa beyashe deays attomatikka macatikka uttidi dizayssanne ha utti deiza asatikka booththa qoobe bophe bolla wothidi dizayssa xeellashe deays.

tani hayssa bolla qasse xeellashe dizay aaze giikko asati issi lo'iza keeththa garsan xaraphe bolla uttida deiza keesh shiiqidinne qanxo bolla dizayssanne kushe baqqishe miicishe dizayssa xeellashe de'ays

Erro hayi tani hayisa bolla xelashe dizayi aze giko shuchara liccetidi diya kame oge bolla hedzu toho kameti eqidi dizayianne ha kameta achara asayi eqidi dizaya hayisa bolla xelashe deyayisi

Tani xeellashe de'izay aaze gikko issi kaamey ooge bolla nam'u kaamey issinoy gedde bishe issinoy hani yiishe dizayssa tani xeellashe de'ays issi kaameza bolla bollara asati uutti de'izayssa xeellashe de'ays issi bolla qasse jarkane ta hessa hessa mala daro muuzeti caanettidi de'izayssa be'ashe de'ays

Ero tani hayssa bolla qas xeella she de'izay aaze giikko issi lo7iza keessa garsan asati lo'iza oyda bolla uttidinne qasse televezhishine giddon asati kuwaase kaassa bolla dizayssa xeelo bolla dizayssa be'ashe deays.

Ero tani hayssa bolla beya she woykko xeellashe deizay aaze geekko issi gitta aaho keeththa giddon korontaya lo7iza keeththa garsan daro donza asati uttidi deizayssanne issi attumay eeta giddope eqqidinne ha mayki oyqqidi haasawo bolla dizayssa tani xeellashe deyays.

Eroo qas thani ha7i hayssa bolla xeellashee dizay aazee giikko izi thukke bayzeththida keeththa giddon thukkeza bayzziza asathinne thukkeza uyiza asathi uththidi ushsha bolla dizayssa be7ashee de7ays; ha thukkeka hayssaza giddonikka lo7iza maathay qoleththidinne lo7iza ciishshathikka sinetha mathara dizayssa xeellashee de7ays.

Ero qasse tani haysta bolla xeella she deizay aazegeekko nam7u miishata xeellashe de ays issi baggara asati issi keeththeematan shiiqi uttidi deizayssanne qasseka issinozikka mitha garsan asati shiiqidinne issi macasaya tamarsashe dizaysta haysta bolla xeellishe de7oos.

Ero tani hayssa bolla qas xeellashe deizay aaze giikko oge duuna bolla daro asati shamonne ba yizo bolla dizayssa de'ashe deays ha bayziza asatikka santhata paapaayata mangota hessa hessa mala daro murtota ba yizo bolla dizayssa xeellashe deays

Tani hayssa bolla qasseka xeellashe de izay aaze geekko issi lo7iza timirte keeththa keeththa garsan nayti uttidi maarara tamaro bolla dizayssa beyashe de7ays hayssa tamarsiza addeyka saleda bollafe xaafo bolla dizayssanne tamarso bolla dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayidoos.

Ero qastani hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko asata caaniza issi denba gade bolla eqqi diza kaamey beyashe de'ays ha kaamezikka doyettididees ha kameza mataraka daro donza asati eqqidinne hemettishe dizayssaka xeellashe de'ays.

Tani hayssa bollafe qasse xeella sheede izay aazegeekko issi kaamey oge matan kameti bishe dizayssa beyashe de ays ha kaameti bizayssa ogeza matan qasse asati ba izo bollaninne shamo bolla dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis.

ero tani qasse ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi kaamey oge bolla heedzdzutoho laagetiza kaamey ha kaame ogeza bolla hemettishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero tani ha'i hayssa bolla beya she deizay aaze geekko issi wogga kaamey oge bolla daro kaametinne ha kaameta achchera qasseka daro asati hemeto bolla eqqi deizay dizayssa tani xeellashe deays.

Hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze giikko wogga gogish diza shafa be'ashe de'ayis. Ha shafaza matarakka guutha guutha buro dico bolla diza guutha mithata cilila mithatan be'ashe de'ayis. Ha haaththaza giddonika shuchchati diza issaka xeellashe de'ayis.

Tani hayssa bolla xeellashe de'izay aaze giikko nam'u mishata xeellashe de'ays .Ha nam'u mishati aaze giikko kameti kaame oge bolla eqqidi de'izay issa be'ashe de'ays. Ha issi kaameza bolla asati kaameza wolqa bollappe daro caanetti diza issa beyashe de'ays. Issiza achchan qasseka daro asati eqqidi diza issa be'ashe de'ays.

Erotani ha7i hayssan xeellashe dizay aaze geekko asati guutha gaya giddon bayizishenne shamishe dizayssa beya she deays bayziza asatikka aazi bayizishe dizeeygikko sansata bayizishe dizayssa xeellashe deays.

Tani hayssa bolla qasse ha7i xeellashe dizay aaze giikku giitta aaho denba gade bolla giya beyashe deays ha giyaza giddonka daro asati bayizonne shamo bolla dizaysta xeellashe deays.

Eroo thani ha7i qassi hayssa bolla xeellashee dizay aazee giikko aafo bollara woykko zuma bollara goggishe diza giththa haaththaa be7ashee de7ays; ha haaththazaa matharakka daro asathi eqqidinne issi mala shuraabe mayida asathi eqqidi dizayssa xeellashee de7ays.

Ero qasse tani ha'i hayssa bolla xeellashe woykko be'ashe dizay aaze giikko buro maatay pude dico bolla dizayssanne gita gita miththati diza wora garssan issi wora medosay hemetishe eqqidi dizayssa be'ashe de'ays.

ero qasseka tani hayssa bolla beyashe deizay aaze giikko issi haaththa gitta eeli deiza haaththa mataa mithati eqqi didizayssanne ha misata garsanka qasseka asati himetishe dizayssa beyashe deays ha mithata mataraka qasse guutha guutha keeththati asati ha7i guutha saates iza giddon deyanas keexxida guutha keeththataka xeellashe deyays

ero qasse tani hayssa bolla xeellashe deizay aaze geekko wogga aaho denba gade bolla darro asati fuute tokkishe deizayssa beyashe deays ha fuute tokkiza asata sintharaka qasse issi doonza addey fuute kushen oyqqidi eqqi dizayssa xeellashe deays

ero qasse tani hayi hayssa bollafe be'ashe woykko xeellashe deizay aaze giikko issi naay issi shuchcha wogga shuchcha bolla uttidi tirre oottidi ha xeellishe dizayssa be ishey de'oos ha naaza guyera qasse kalo iza woray cilila mithata be'ashe de'ays

tani hayssa bollafe qasse beyashe deizay aaze geekko isi boshe bollara maarara goyettidinne ha bosheza matara ogey oosetti dizayssa be ashe deays ha ogeza pude baggarakka qasse issi attoma nay kushe micidinne tire ooththidi xeellishe dizayssa be ashe deays

ero qas tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko wogga gita haaththe eeli diza abba beyashe deays ha abbaza bollaka aaththey duge mittenna mala ooththizayssa bolla issi addey eqqidinne kushe bolla mitha oyqqidayssaka xeellashe deays

ta hayssa bolla beyashe deizay aaze giikko gitta demba gadey cilila gade bolla issi mala mayida asati eqqidi dizayssa be7ashe de7ys ha eqqidi deiza asata guye baggara lo7iza boshey hude baggara dizayssa ka beyashe de7ays.

tani xeellashe deizay aaze geekko gitta aaho bollara lo7iza haaththey googo bolla dizayssanne ha gogiza haaththe garsara darro asati ba bolla meecetishinne eqqidi deizayssa tani xeellashe de7ays

Ta hayssa bolla xeella sheede izay aazegeekko gitta haaththey ahoolara dugela didi gogishe dizayssa be7asheede ays ha gogishe deiza haaththaza sintha baggara asati issi mala shurabe maydinne issife ka7ishenne xeeletishe dizayssa tani xeella sheede ays.

Ero qasse tani ha7i hayssa bolla xeelashe dizayi aaze giiko qorqqoro keetha sinththa bolla asati ha7i ooraxidi yida asa asanatetha qinccisiza matawoqiya ekkanasi pooto denddo bolla dizayssane eqqidine uttidi oothishe dizayssata hayssa bolla xeelanasi dandayadissi.

Eroo thani qassi hazayssa bolla xeellashee dizay aazee giikko asathi shiiqi eqqidinne issi addee qassikka xaraphphe bolla iskiriptuwara issi woreqatha bolla issi ba qofaa xaafishee dizayssanne iza mathaara asathi eqqidi dizayssa xeellashee de7ays.

Ero tani qasse ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko asati issi keeththa garsan eqqidinne maarara eqqidi macanaya issi naya guuthana oyqqidayssanne donza attuma addetiranne eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellashe de7ays.

Ero tan haysan bolla xelashe de'za aze giikon Gita aho matara cilil diza kuwasey ka'etiza demba beyashe de'ays. Ha dembanka Gitao'za atuma nayt kuwaseza kasa bolla woxo bolla dizaysa be'ashe de'ays.

Hayssa bolla tan xelashe dizay aze gikko gita aho kuwase dembba be'ashe de'ayssi. Ha dembbaza bollaka nam''u atuma naytti isoy isuwa idimmetidi woxishe dizayssa hayssa bollappe be'anas dandsyadis.

Ero tan qaseka haysa bolla xelashe woy beyashe dizay aze gikon Gita demba kuwasey ka'etiza demba gade beyashe de'ays. Ha demba bollaka atuma nayt kuwaseza kasa bollanne baxeto bolla dizaysa xelashe de'ays

Eroo tani hayissa bolla xeelashshe de'izayi azee gikko Gita ahoo denniba gade bolla woyikko kuwase ka'ettiza gade bolla Daro asati eqqidinne qasekka kuwase ka'iza nayitt uttidi dizayissa tani xeelashshe de'ayiss.

Ero qaseka ta haysa bollappe betashe dizay aze giko nayti kuwase ka'iza gitta demba kuwase demba beyashe de'aysi ha dembaza bollaka qase attuma nayti eqidi dizayne hokidi dizay eqidinne utti dizaysa beyashe de'aysi

Ero tani hayssa bolla xeellashe de7izay aaze giikko giitta aaho dembba gade kuwaase meeda bolla attuma nayti eqqidaynne hokkiday qasseka issi nay uttidayssa tani hayssa bolla xeellashe de7ays.

Ero qasseka tani hayssa bolla xeellashe deizay aaze geekko nayti maarara issi gitta kuwa seemeda bolla bolla minthetho ooththishe dizayssa nne qasseka eta tamarsiza eta sinthara eqqidi bessishe dizayssa xeellashe de7ays.

Ero qasse tani hayssa bolla xeellashe deizay aaze geekko issi denba gade giddon qorqorotikka etamatara dizayssanne mithay dizayssa garsan asati bolla minsetho ooso ooththishe dizayssa beyashe deays ha'eta sintharakka issi eta tamarsiza attumadde mayke oyqqidi haasayishe dizayssa xeellashe deays.

Hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze giikko gitta'aaho denba gadey woykko denba kuwaase ka iza denba beyashe deays ha denbaza bollakkaasa ti marara sitara eqqidi tiri ooththidi ha xeellishe dizayssa beyashe deays haasata guyeraka eta xeellishe kuwaase ka izata xeellishe diza daro asati utti dizayssaka beyashe deays.

ero qas tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko nam7u miisha xeellashe deays issi baggarakka issi woxxancha nu dere woxxanchaka beyashe days issi baggarakka maca woxxancha nu dere woxancha beyashe deays issini hayqqada kushe micada deyawus maceya qas issi attumay uttidinne itoophiya bandira bazokko goye baggara oyqqidi eqqi dizayssa beyashe deays

ero qasvtani hayssa bollai xeellashe dizay aaze geekko nu derey topphiyas woxxiza issi woxxancha donza na'a xeellashe de'ays ha naayka ha tir ooththidi xeellishe dizayssaka be'ashe de'ays

Ero qasseka tani hayssa bolla be ashe deizay aaze geekko gitta aaho denba gade be ashe de'ayssa dembazikka aaze geekko nayti kuwaseka iza denbakko ha denbaza matara qasseka daro attuma nayti sitara moolera eqqidi dizayssa kuwaseka iza nayti eqqi dizayssa be ashe de'ays.

hayssi qasseka nuus bessishe de iza aaze giikko gitta wogga denba gadey kuwaase kawettizayssa bolla nayti iza bolla woxxishenne bolla mintsetho ooththishe dizayssanne hayssa qasse ha denba zaamatara qasseka gita gita mithatinne cilili budde dicco bolla diza guutha mithataka be ishey de7oos

ero qasse tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko asati kuwaase ka'idi xoonettikko ekettiza wanca oyqqidi eqqidi ha dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

ero7o qastani ha7i hayssa bollafe xeellashe dizay aaze geekko gitta denba kuwaase denbabe ashe deays ha denbaza bollaka kaassa ka7idi wursida nayti gade bolla utti dizayssaka xeellashe deays eeta pude baggarakka eeta xeellanas hida daro asatikka eqqidi dizayssa be ashe deays

Ero tani qasse ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko giitta aaho denba gade beyashe deays ha denbazikka nayti kuwaaseka iza denbakko ha denbaza bollarakka asati eqqidinne uttidi dizayssaka xeellashe deays.

ero7o qastani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giekko wagga denba gade kuwaase denba beyashede ays ha denbaza giddonka daro attuma nayti maarara eqqidi idimettidi dizayssanne issi eeta giddon diza qas hara may7o maydaanay eta giddon eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

Ero qastani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko gitta kuwaase denba xeellashe deays ha denbaza bollaka darro attuma nayti eqqidayssanne duge ziqqi gidinne diza nayti sokkidi diza naytanne utti dizayssataka xeellashe de'ays

Ero tani qas hayssa bolla xeellashe deizay aaze gieqqo issi gita kowaase meeda giddon nayti kuwaasa kaassa bolla dizayssa beashe deays ha kuwaase ka7izayssa qasseka xeellishe deiza hude baggara daro asati eqqidi xeellishe dizayssa be'ashe deays.

ero qasse tani hayssa bollafe beyashe deizay aaze geekko issi gita kuwaase denba gade beyashe deays ha denbaza giddonkka qasse cilila shurabe maydaynne galal7o sure woththida daro attoma nayti eqqidinne pokkidi dizayssa hayssa bollafe beashe deays

Ero tani qasse ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aazee giikko gitta aho denban kuwase denba ka'ettiza denba beyashe de'ays ha denbaza bollaka nayti qasseka bolla minsetho ooththishe dizayssaka xeellashe de'ays.

Ero qastani hayssa bolla i xeella she dizay aaze giekko giitta denba kuwaase denba beyashe deays kuwaase denbaza bolla daro attuma nayti kuwaaseza kaase bolla dizayssa hayssa bolla xeellanas dandayadees.

Hayssa bolla qasse tani xeellashe dizay aaze geekko ha'i nuus oora xidiy da bashe woykko hayssa korontera ooththiza sollo bashe xeellishe de'os ha bashezi nuus yuussay qasse nuni daro tama mitha giidi waayetonta mala nuna maaddees.

hayssa bolla qasse nuni xeellishe deizay aaze geekko issi donza ade izara yetha yexisiza yetha miisha oyqqidi eqqidi dizayssanne iza shoco bolla dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis

Eroo qasse tani hayssa bollay xeellashe deizay aaze giikko gitaho keeththa giddon lo7iza keeththa garsan asati istoy istoas woyto immishe ekkishe dizayssa beyishe de7oos ha woytoza ekkiza asanne miza asata matara qasse issi kare addey dizayssaka beyishe de7oos

Ero tani haysa bolla xelashe dizays aze giiko kamey oge be'ashe de'ays ha kame ogeza bollaka daro kameti dizaysa haakameta matani asati qase hemetidinee eqidi dizayisa xelashe de'ays

Ta hayissa bolappe xelashshe dizay aze gikko gita woga kamme oge xelashshe de'ays henine ha kameza ogeza bolakka daro kammeti ha hemetishshe dizayissanne ubatikka ha kammeza bolla hamutishe dizayissa xelashshe de'ays

Ero qasse tani hayssa bollappe be7ashe de7izay aaze geekko issi kaamey oge bolla daro donza attuma addeti saykile laggishe dizaysta be7ashe de7ays.ha laggiza asata guye baggara lo7iza doozatinne lo7iza gita gita keeththataka be ashe de7ays.

tani qasse hayssa bolla xeella sheede izay aaze geekko issi gita kamey oge bolla issi baqulo bolla gaare woshtidinne gaareza bollara daro asati uttidinne buussa bolla dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

Eroo qasse tani ha7i xeellashe dizay aaze giikko wogga aaho haaththa bolla asati issi markabe bolla shiiqidi darro asati utti dizayssa be ashe deays ha utti deiza asata matanka issi addey qasseka eqqidi eeta xeellishe dizayssa beashe deays.

tani hayssa bollai xeellashe dizay aaze geekko wogga kaamey oge xeellashe deays ha kaamey ogeza bollaka heedzdzu toho laagetiza kaamey himettishe dizayssa be ashe deays kaame ogeza lanqerakka qasseka asati toora himettanas giigira oge bollarakka asati himetishe dizayssaka be ashe deays

ta xeella shede izay aazey giikko issi kaamey oge bolla darro asati saykile laggishe dizayssanne tohora hamettishe dizayssa xeella shede ays ha saykile laaggihana achchara qasseka kaameti eqqidi dizayssa tani xeella sheede ays

Eroo qasse tani ha7i hayssa bollafe qasse xeellashe dizay aaze giiqqu woggagita kaame oge beyashe de7ays ha kame ogeza bollaka daro donza asati saykile laggishe dizayssa haysta bollafe xeellanas dandayades

Tani qasse hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi keeththa garsan nu rerey tophiya kawoy uttidi dizayssanne iza matara issi addeykka utti dizayssa xeellishe de7oos ha uttidinne qofa istoy issara laametishe dizayssa beyishe de7oos.

Eroo qasse tani hayssa bolla i xeellashe dizay aaze giikko giitta wogga kaame ogey woykko haspalte beyashshe days ha aspalteza bollaka daro kameti yiishe dizayssanne bishe dizayssa xeella she days ha kame oge matarakka asati tohora mettana mala oosettida oge bolla asati tohora hemetishe dizayssanne toho asa camma qucciza nayti camma quccishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayadis

Ero'o qasse tani hayssa bolla xeellashe dizay aazegeekko issi denba gadey kaamey ogey daro ashawati dizayssa beyashe deays ha ashabaza giddonka qasse kaame yiishe oyqetin asati sugidi kessanas baaxetishe sugishe dizayssa xeellashe deays.

Ero hai tabi hayssa bolla xeelashe dizayi aze gikko woga gita poqqe keththa be'ashe de'aysi.poqe keththeti woga gita gita giddifa isara pude dhoqi otida issara saloyika xeeletishe beettes

ero qass tani hayssa bolla xeellashshe dizay aze giikko wogga shuchchara keexxettidda keeththe foqqe keeththe be'ashshe de'ays ha fooqe keeththe matarakka kamey oge be'ashshe de'ays ha kamme ogeza bollarakka daro kametti henne ha hametishshe dizayssa xeellashe de'ays

tani xeella sheede izay aaze giikko issi lo7iza keeththa garsan ciishatikka diza lo7iza keeththata garsan eqqide iza asata be ashe de ays ha eqqide iza heedzdzu addeti qasseka issi xaraphe bolla shiiqidinne haasawo bolla tobeto bolla dizayssa beashede ays

Ero qasseka tani hayssa bollafe beyashe deizay aaze giikko issi shuchchara keexato bolla diza keeththa beyashe deays ha Keeththaza bollaka daro asati keexonne lo7ato bolla dizayssa beyashe deays issi donzade ka7e matara eqqidi dizayssa beyashe deays

ero tani ha7i hayssa bolla qasse xeellashe woykko beyashe dizay aazegeekko issilo7iza keeththa giddon asa tiicitara citara eqqidinne issi bolla tobetishe shiiqi toobetishenne hasaya haasayishe dizayssa xeellashe de7ays

Erooqas tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko woggashuchchara keexxettida gittafooqe keexxettishe buro dizayssa wogga gitta fooqe xeellashe deays ha fooqeza mataraka gitta gitamithati diccishe dizayssaka xeellashe deays.

ero qastani haysta bolla be ashe deizay aazee geekko issi shuchchara keexxettida keeththey mastotera lo7idi deiza qitara qitara bollara pude gita tidi keexettida keeththa be ashe deays ha keeththaza sinthara ka lo7iza ogey maarara oosetti dizayssa haysta bollafe be ashe deays

Ero qasse tani hayssa bolla ha7i xeellashe dizay aaze giikko issi timirtte keeththa garssan lo7iza maatati mithata garsan asati uttidinne issi gooba tamaariya ha7i issintho deetha ke7adanne kushen lo7iza c'iishsha oykkadawanccaoykada dizayssa hayssan xeellana danda7ayssi.

Haysa bolla qase tan xelashe dizay aze giko woga aaho Gita ketha garsan asat marara bidinne quma ekishe dizaysa marara be'ashe de'ays , ha quma ekizaynne imizay dizaysa haysa bolla xelashe de'ays.

Ero tani ha'i hayssa bolla xellashe dizay azee gikko naytti marara issi keththa giddon timihirte maaran mayo mayidinne oydde bolla uuttidii ba ooso oththishe xaafishenne nababbishe dizayss abeyashe de'ayssii

tani hayssa bolla qasse xeella she dizay aaze geekko giitta aaho denba gade bolla shuchchara keexettida keeththa lo7iza keeththa pooqe keeththa beya she de7ays ha pooqe keeththazi sintharaka gita gita mithataka beyashenne issi attuma addey eqqi dizayssaka beya she de7ays

Ero qasse tani hayssa bollayi xeellashe dizay aaze geekko issi shuchchara kit ettida lo'iza timirte keeththa garsan nayti maarara uttidinne tamarishe dizayssa xeellashe deays issi donza astamareyka nayta salayda bollan xaafishenne tamarsishe dizayssa be ashe deays.

ero qas tani ha'i hayssa bolla xeellashe dizay aaze giikko izi qorqoro keeththa garsan tamare nayti maarara uttidinne tamarishe dizayssanne kushe bolla iskirpto pude oyqqidi dhoqo oththidi bessishe dizayssa xeellashe de'ays

Tani hayssa bolla ha'i xeellashe dizay aazegiekko issi keeththa matan penge matan issi macana ya tamare maara may'o mayada eqqada dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades

ta xeella sheede izay aaze giikko gitta aaho lo7iza keeththa garsan darro asati ba sinthan komputere woththidinne ba qasseka haaththabe matara woththidi xeelo bollaninne ooso bolla dizayssa qasseka eeta giddofe issi attuma eqqi deizayssa xeella sheyde ays

Eroo qas tani ha7i hayssa bolla xeellashe dizay aaze geekko issi keeththe giddon tamareti shiiqidi maarara uttidi tamaro bolla dizayssa be ashe deays ha tamareta sintharakka issi astamarey bothamayo maydarakka eqqana dizayssa xeellashe deays.

Ero tani qasse ha7i hayssa bollafe xeellashe dizay aaze giekko gitta7aaho denba gade diirsara izirsetti diza ki gade bolla issi doonza addey eqqidi dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades.

Hayssa bolla qassi tani xeellashe dizaa aazee giikko gita kaamee ogee ooseththishideezizayssa be7ashee de7ays; ha kaameththikka qassi doozoree goshsha bollaaninne lo7atho bolla oge dizayssa be7ashee de7ays; ha doozore zamathakka asathi eqqidinne dizayssa hayssa bolla xellanaas danddayadee.

Ero tani haysa bolla beyashe de'izay aze giko GITA aho KAme oge Bolla AsATI hamitishe Dizaysa beyashe de'aysi Ha Asati hamitishe Dizaysa Guyera qase Kamey yishe Dizaysa Tani xellashe de'aysi

Tani hayssa bollappe xellashe woyiko beyashe dizayi aze gikko ha'i buro oththeto bolla dizza gitta kamme ogge be'ashe de'ayissi ha kamme oggeza bollaka issi kammeyi eqqidinne ha kammeza matarakka asati eqqidi qopa lametishe dizzayisa xellashe de'ayis.

Ero qas tan haysa bolla xelo bolla dizay aze giikon issi woga kaamey ogey otheto bolla dizaysa xelashe de'ays, ha kaameza othiza issi donzayka Ginathoninne gigso bolla dizaysa xelashe de'ays. Ha ogeza mataraka daro asati eqidinne ha kame ogeza xelishe dosona .

ero qastani hayssa bolla xeellashe deizay aazeygeekko issi oge doozorey lo7aso bollanne goyo bolla dizayssa be ashe deays hagoyiza doozoreza matara darro asati heniranira eqqidi xeellishe dizayssa be ashe deays

Ero qastane ya'i hayssa bolla xeellashe dizay aazeygiekko geta woga denba gade beya she deays ha denba gadeza giddoraka kame oge lo'i oosettida kame ogekka beyashe deays ha kaame ogeza bollakka qasseka gaare issi asi laggidi ekki bizayssaka xeellashe deays.

ero7o qasse taniyay hayssa bolla xeellashe de7izay aaze giikko issi guutha heera giddon lo7iza kaamey oge be ashe deays ha kaameza bollaka kameti hemettishenne ha kameta ogeza lanqera guutha guutha keeththati dizayssa be ashe deays

Ero tani ha'i hayssa bolla qasse xeellashe dizay aaze geekko gita aho denba gade beyashe deays ha denba gadeza giddonka qasseasati kaamey oge ooththishe dizayssa xeellashe de'ays ha kaameza ogeza matarakka asati eqqidinne ooththishin dizayssa be ashe deays.

eroo qasse tani hayssa bolla be'ashe de'izay aazegiikko oge kaame ogey sittara dizayssa lo'iza kame oge be ashe deays ha kaame ogeza bollaka daro kaameti eqqidi dizayssanne ha kaameta matarakka qasse daro asati dizayssa be ashe deays

ero qasseka tani hayssa bollafe be'ashe de'izay aaze giekko gade goyizayssa woykko oge lo'aathiza kaame doozorey ogeza lo'aso bollaninne pito bolla dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis

tani hayssa bolla xeellashi dizay aaze giikkoge buro oosettishenne giigo bolla dizassa kame oge beyashe deays ha kame ogeza bollaka daro asati eqqidinne ba qofa laamettishe dizayssa beyashe deays ha asata guyerakka qasse kame eqqidi dizayssa xeellashe deays

ero qassetani ha7i xeellashe dizay aaze geekko sigita kame oge xeellashe deays ha kaameza oge bollaka daro kaameti hemetishe dizayssaka xeellashe deays qasseka fude baggara ogeza lanqera doozorey ogeza lo7aththishenne iita tafitishe dizayssaka xeellashe deayes

Ero qastani haysta bolla be ashe deizay aazee geekko gade goyiza kaame woykko doozere geetettizayssi gadeza pude boshsheza goyshenne dembastishe lo'asthishe dizayssa haysta bollafe beyanas dandayades

Ero oqastani ya'i hayssa bollafe xeella she woykko beashe dizay aaze geekko isimisa garsan attuma addeti eqqidi dizayssanne beyashe deays hayqqidi deiza asati kushen wara qeeta woykko dabtare oyqqida asatikka iissora haasayishenne qofa laamettishe eqqidi dizayssa xeellashe deays.

Ero qasse tani hayissa bolla xelashshe dizay aze gikko issi demba gade bolla toketida bomba xelashshe de'ays ha bombazakka asati doyidi ba kushshe mecishshenne eqidi xelishshe dizayisa hayissa bolappe xelanassa dandayadis

Ero qasse tani ha7i hayssa bolla xeellashe de7izay aazee giikko goggiza bombba haththee be7ashee de7ays; ha bombbaza matanikka githa githa asathi ha bombbaza dooyi xeelo bollan dizayssanne xeellisheenne issi bolla haasayishee eqqi xeellishee dizayssa dooyizayssa be7ashee de7ays.

Hayssa bolla tani qasse xelashe de'zayi azze gikko giththa aaho demba gadde gosha gadde mathan assathi qasse issi haththa pulththo woykko haththaza bomba malasaidine kessdinne ha bambazi gogishe dizayssanne ha haththeza mathen assathi eqidi dizayssa xelashhshe de'ss.

Eroo qas tani hayssa bollafe beya she deizay aaze geekko gitta denba gade bolla shuchchara lo7iri keexxettida issi kawo keeththa ooso keeththa beyashe deays ha ooso keeththazara sintha baggara lo7iza maatati gadeza bolla diccishe dizayssa cililidi beettizayssa xeellashe deays.

eroo qasse tani hayssa bolla be ashe deizay aaze geekko issi kawo ooso keeththa giddon issi keeththa garsan daro asati huphe bolla booththa qoobe woththida asati issi keeththa giddon shiiqidinne tobetishenne haasayishe dizayssa hayssa bolla be ashe de7ays

tani hayssa bollafe qasseka beyashe deizay aaze geekko daro asati issi bamba achchara shiiqidi dizayssanne ha bambaza qasseka doydi kushe meceto bolla diza daro donza addetinne macati huphe bolla qoobe woththida attuma addeti dizayssa hayssa bollafe beyanas dandayadis

ero qastani hayssa bollay xeellashe dizay aaze giikko mitha bolla kaqeti de iza issi misile xeellashe de7ays ha misilezikka aazi nuna bessize giikko haylande giddon haaththa dizayssanne oyddu tammu pulto haaththa gizayssa ha misileza bolla xeellashe de7ays

taas qasse hayssi qoncisishe dizay aaze geekko issi bamba matandarro donza asati eqqidinne ha bambazan kushe meecetizaynne eqqi xeellishe diza asata beyishe de7oos haasatikka booththa qoobey huphen woththidinne gammo dunguza qoodhe bollara duge gutha pooxa yeggida asata hayssa bollafe beyashe de7ays

Tani beya she de izay aazey geekko issi qeerina aya bamba bollafe jarke giddon haaththe duuqashe dizayssa ha tani xeella she deays ha jarkeza qasseka achchera bambaza duuna garsen tubboy naaqeti dizayssa tani xeellashe de ays.

erooqas tani hayssa bollafe ha7i xeellashe dizay aaze geekko issi denba gade bolla toketida bamba xeellashe deays ha bambazikka doyettidi coo hatte wora goggishe dizayssa hayssa bollafe xeellanas dandayades